Amexexlẽme aɖewo nɔ sika kum le teƒe nyamanyama aɖe. Ame aɖewo le tsitrenu, Ame aɖewo nɔ anyi henɔ nane tsɔm le anyigba. Ame ɖeka tsɔ mo yi dzi nɔ yame kpɔm. Ame ɖeka hã do awu blo wotsɔa gagba vivivi ɖe asi . Wo ku tsi ɖe gagba aɖewo me. Tsi si le teƒela le bukɔɔɔ